Nindeeba omuntu akwise eihuurire omunda haine ebi arikuteekamu nindeeba aharubaju hariho shumbusha ndeeba ebintu bingi hariho ekimeeza hariho ekigyega

Nindeeba enjoki ezimwe niziruga omu kihoomi ezindi nizitahamu enjoki ezi n'eishatu enjoki ahi ziri nihatukura hari nk'omuriro nazo ziine omubiri gurikutukura nk'ogw'omuriro

Nindeeba abaana nibaruga ahiziba baine egaari ibiri, omwe omwojo egaari yagwa ahansi hariho oine ekyakwitse omungaro ariyio nareeba aharubaju ondiijo omwishiki aine egaari akomireho ekidomora agikwitse ayemereire egaari ekiriho ekidomora, ekidomora ekindi ninkireeba aha aharubaju rwabo bemereire omu nguuto aharubaju rw'enguuto hariho ekishaka .

Nindeeba enju eyombikire ya kanyina eshakiize amabaati ndeeba hansi hariyo endijo eshakize amabaati gamategura aha rubaju nindeebaho emiti ndeeba haiguru hariyo emigoye yamashanyarazi erukukonekitinga amashanyarazi

Nindeeba omwana ashitami ha muryango gwa enju nindeeba aha mutwe gweye ahanikirweho emyenda aha mugoye na enju egi eine orwigyi rwa ekiti aha rubaju hariyo ekiti aha rubaju rwa enju egi

Nindeeba omukazi ari enyima y'ebitookye, ebitookye bingi omumaisho gye bitahangwire biri emisiisa omukazi ogwe akoomire ekitambara omu mutwe aharubaju ndeebaho ekatare nk'enyaanya ndeeba enyima yaako amanju ndeeba ebiti

Nindeeba enju ezombikyise amakooko gatire rangyi erikwera enju ezo zishakize namabati garikwera gatandikire kugira omucyerenyo enyuma ya ezo enju nindeebayo emiti hamwe na ebinyaatsi

Nindeeba ente ibiiri zirikutukuura zinaami nizirya ebinyaatsi ente ezo zaine amahembe maraingwa ente ezo nibiiri kandi nimpango munonga zinaami nizirya ebinyaatsi

Nindeeba abaana babiri barikuruga kutaha amaizi aha gaari ebijerikani babiheekire aha gaari babikomeise enkoba omwe ari omu maisho naavuga ondijo ari enyima natsindika orikutsindika enyima n'omwishiki ow'omumaisho orikuvuga n'omwojo bari omu nguuto nibatambura aha rubaju rw'enguuto hariho ebishaka

Nindeeba ente nyingi munonga zirukutukura zinemu namabara garukwera ziine amahembe maringwa munonga garukurebana. Enyingi munonga ziteire omushororongo zirukureeba omu maisho. Ente ezo ninyingi munonga

Nindeeba ente nyingi ezimwe zinaami nizirya obunyatsi ezindi zemeriize emitwe zaine amahembe maraingwa ezimwe zaine ebibara ezindi tizaine bibara ahu ziri hariho ebinyatsi bwingi n'ente ezo ninyingi enyima yaazo hariyo omuti

Nindeeba chimpanzee eshuutami neereeba ekwitsye omu kanwa ekwatsire aha riino chimpanzee ego eshuutami nka omu kishaka hariho ebinyaatsi guri nka omusiri gurimu ebinyaasti chimpanzee niho eshuutami omugaro ekwitse akantu akandi akwitsye omukanwa ekwitse aha rino egi nibagyeta chimpanzee erikureeba nka omuntu

Nindeeba ogu n'omusiri gw'emigano, emigano ni mingi egyi ekwatiine, kandi nimiringwa munonga emwe nimpango endijjo nimikye, emigano egyo nimingi, enyima yaayo hariyo ebindi ekindi kishaka biri nk'ebinyaatsi

Nindeeba abantu bariyo nibazina baine enkwanzi omu maraka baine obuntu obuzingirite aha mutwe baine enjebajebe omu maguru bariyo nibazina abamwe nibatera engoma abandi binami abandi bimukire abantu abo.